Bakaasi babili ba'ambile ba'ambile bi'laptop basililanile e bali badatu, umulala asila kuwakyo umulala asila wokye umulala asila ayo ,bikale kubono

Gumukoosi guli ah madote gakyili kwanisa, Inzu iliko lukomela, Inzu indala keliko lukomela da, angazi kyitu kye gamezi kyipiila kyili angazi kye gamezi.

Umusinde awuzile makono, umukana awuzile makono basililile baseza nabo bimikile ba'ambile mukyikulukulu batile basililile.

Umuseza asamile mukanwa wawambile migoosi aboyelesele ku kugusaala, gusaala gundi nagwo wawambile migoosi aboyeleseleko wawambile migoosi gibili, mugoosi mulala aboyelesele mumilo

Umukaasi ataangile agwatile igomasi eboyele lusobilo kumutwe aboyele chitambaala, uwekabiile agwatile chiteteyi chewe, uwekadaatu agwatile igomasi asudile ne umwana kwibeega, bali kuziila mukayila kajeje, kayiila kene zitulo, zitulo bunyaasi bugaali.

Umukaasi emikhile mulyango mwewe asililile lubeega lwo mwalo, paawo chesi ali kukola da emikile bwimiki, ate ligoosi lyongene libonekile, asililile busa zimoni ati pawo chesi ali kuloma da paawo che ali kuganigako wade paawo chesi ali kuganigako emikile busa asililile.

Umuseeza izusile madoote magali ku gaali ali kusindika, madoote magali nabi ali kusindika. Umuseeza a'ambile, a'ambile mukono ku mayembe ali kusindika madoote. Baseeza babili bali kumwamilako inyuuma niyo zi motoka zili kugenda zili kwamila lwangaazi. Kutulo kwene kuliko bunyaasi, inyuuma wene.